Nyɔnuhatsotso aɖewo do awu vovovowo. Wotsi tre le teƒe ma eye wo le ha dzim na wo eye wo le ʋe ɖum ɖe edzi. Wotsɔ enu ʋi bla ta eye ɖeka tsɔ enu ʋi bla eƒe ali. Ɖeka hã tsɔ nu ʋi daɖe eƒe kɔ me.

Ameha aɖewo ƒo ƒu ɖe kuɖaka aɖe ŋuti. Seƒoƒo hã le aɖaka la dzi. Amewo do awu yibɔ. Eye wotɔ ɖe teƒe ma. Fada hã lé Bibla ɖe asi le xexlẽ ɖe aɖakala dzi.

Ame aɖe le eƒe asinu nuwo ɖe fian le fi, edo awu abe Ghana flagi la eye ame hatsotso aɖe wotɔ le ekpɔm le titina me le afi ma.

Wole nu fiaa ame hatsotso aɖewo le teƒe aɖe, ke wo hã wobɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi le nu la srɔ̃m. Wokɔ lapitɔpi kɔ da ɖe woƒe akɔme le ekplɔ, eɖewo le asi tem ɖe edzi.

Dekɔnu dububumetɔ aɖewo va yin a eye wole zɔzɔm eɖewo le asem kaa, exɔ gã aɖe hã wole teƒe m, eye ŋutsu aɖenye esi ya hã ɖɔ kuku ɖe ta.

Míaɖƒe dukplɔla yi ɖe teƒe aɖe ke woxɔe atuu kple atuu eye wòle asi nam efiawo le teƒe ma, ke eɖiɔ gaŋkui ɖe ŋku dzi ketsi tre.

Nuɖuɖu nyakpɔ aɖe nye si le kole yibɔ aɖe me. Wotsɔ paya aɖewo da ɖe eme. Atadi si ke wowoa kple kontobire kple gbewo kple koklozi ʋi da ɖe agbɛ la me.

Ame aɖewo tɔ ɖe gbadagbawo ƒe ŋu dzi , ke lé woƒe aflaga ɖe asi, aflaga la le nɔnɔme dze, yibɔ kple ʋe aɖe le eme, etu aɖe hã le eŋu la dzi.

Nyɔnuvi aɖe wo le abo ƒom, eye ɖeka ɖeka nɔ abɔ la dzi. Abo la ƒe nɔnɔme le ʋɛ kple yibɔ le eme eye nyɔnuvi ɖeka do awu ʋɛ le esi edo awu dzɛ dzi kplɔm ɖo.

Amehatsotso aɖewo va kɔdzi le dɔkita gbɔ eye dɔkita hã edo awu hee eye wòɖɔ tsitsi ɖe edzi. Lɔnu aɖe hã bɔbɔnɔ zikpui awe me ke ebla taa kple avɔ aɖe.

Ame hatsotso aɖewo tsɔ aɖaka yina ɖe didiƒee. Wotsɔ kuku tsɔ da ɖe aɖaka la dzi. Wo katã wolé emɔlénu aɖewo ɖe asi le aɖaka la lé ɖe woƒe mɔ dzi.

Kpovitɔ aeɖow le agbagba dzem be yewoaƒo ƒu ame aɖewo nu ɖe ɖeɖe me aɖe wole ɖeɖem fia la ta, Kpovitɔwo do awu yibɔ kple kuku yibɔ ɖe ta.

Nyɔnu aɖe moto dzi eye ebla ta eye wòtsɔ avɔ bla alidzi. Etsɔ agba aɖe hã da ɖe motola ƒe megbe. Nyɔnu ɖe hã tɔ ɖe motola megbe ya hã bla ta eye wòkɔ asi kɔ ɖe agbala dzi.

Dukplɔla hatsotso aɖewo le takpekpe me, wo katã wole dzre wɔm le ʋli dom, eɖewo tsɔ ŋatibunu bu ŋatii eye eɖewo hã wole mɔ dim be yewoado, eɖewo hã wole wo nɔ nɔewo lém.

Nyɔnu tsitsi aɖe le dzodoƒe le nu ɖam. Etsɔ gatsi de agba aɖe me. Ebla eta hã bɔbɔ nɔ afi ma. Eye gasi go hã le eƒe ŋkume.

Ame aɖewo va dzidzɔkpɔƒe le teƒe aɖe. Ame aɖewo le etsieme. Eye ame aɖe hã bɔbɔ nɔ aba aɖe dzi le xexe le afia. Woti sowuia aɖe tsɛ ɖe afi ma si ke li abe egbe dama ene. Eye agɔnɛtiwo hã woƒo ʋla afi ma.

Eŋufɔku aɖe dzɔ eye eŋu gã ɖeka kple eŋu vi ɖeka kpe, eŋu gã la bɔ ɖe eme petee eye ame aɖewo tɔ ɖe afi ma le enu kpɔm.

Ame aɖewo le etsito le ɖuɖɔ fɔ le teƒe ma, wodo asiwuwo ɖe woƒe asi eye wotsɔ le teƒe la lɔm ɖe ɖuɖɔlɔnu si ke wotsɔ va teƒe ma.

Ameha aɖewo le woƒe dekɔnuwo wɔm eye ame hatsotsoa ɖewo va teƒe ma. Ame ɖe hã le kaƒomɔ ɖe asi kele wo le ɖe edzi. Wole alã aɖe ɖe edzi.

Nyɔnu ɖe enye si ke bɔbɔ nɔ anyi, do awu blu ɖe dzi eye wòbla ta. Etsɔ gatsi le koko kum na ɖeviawo ɖe kɔpu me eye ɖeviawo hã wole fli me le teƒe ma.

Kɔdala aɖewoe nye esi le efli me be yewoa da ekɔ. Nyɔnu aɖee nye esi eya eda eƒe ekɔ vɔ eyeta ekɔ agbalẽ la le kɔd a nugo la me dem. Ke nyɔnu aɖe hã do awu dzɛ, etɔ ɖe teƒe maa le fli la me le kpɔ

Nyɔnu aɖewo yi ɖe dzidzɔkpɔƒe eye woa me eve wolia esɔ dzi. Ɖeka le esɔ ƒe megbe eye ŋutsu aɖe le wofia afi si woakplɔ esɔ la toe.

Wokplɔ ame aɖe va ŋɔnudrɔƒe eye wona wò ge ɖe ŋɔnudrɔƒe ɖaka la me. Ke wotsɔ Biblia de asi nɛ be wòalɔ̃ ɖe edzi be nya siawo katã wòado la anye anukuade. Kpovitɔ aɖe hã tɔ ɖe eƒe megbe.

Ame hatsotso aɖewo le tsi kum. Wotri woƒe kpolu, aŋewo, tɔkpowo kple nugowo ɖe efli me eye nyɔnu tsitsi aɖe le tsi kum le rɔba gã ɖeka me kɔ ɖe tɔkpo ɖeka aɖe me eye nyɔnu aɖe hã tsɔ rɔba yibɔ aɖe ɖe ta tsɔ dzo yiɛ.

Ame aɖewo le fli me woƒe mɔzɔbagiwobe yewoɖazɔ mɔ ayi teƒe bubu eye ŋutsu ɖeka aɖe si ke do awu yibɔ la tɔ ɖe eƒe bagi la gbɔ.

ƒomɛ aɖɛ lɛ exɔmɛ ke wókatã wo nɔ anyi ɖe aba dzi nyɔŋuvi ɖeka mlɔ enɔa dzi eye ŋutsuɔ hã kɔ ŋutsuvie ɖe woa kɔmɛ ke wókatã wóle dzidzɔkpɔm

Bliɖaɖadzrala aɖe enye si ke elɔ eƒe bliwo kɔ ɖe gagbe me kɔ ɖo dzo dzi le edzɔm be woabi eye wòadzra. Egbugbɔ nɔ zikpui aɖe dzi ke ele nu kom le nu kpɔm le adzɔge.

Ƒome ene aɖewo do va nuɖuɖu ƒlẽ ƒe le teƒe si wodzrana nuɖuɖu le, ke nudzrala latsɔ agbalẽ si me nuɖuɖu vovovowo le nɛ be wòatia nuɖuɖu si wòaɖu.

Aɖaka aɖe nye si sike ame aɖewo do awu yibɔ va tɔ ɖe aɖaka la gbɔ, wotsɔ Ghana ƒe aflaga aɖe tsɔ wɔ aɖaka la, seƒoƒowo aɖe hã le teƒe ma, kpovitɔ aɖewo hã le teƒe ma trɔ megbe do aɖaka la.

Tɔgbui aɖe nye esi sike do awu dzi kple anyigba yibɔ aɖe tɔ ɖe teƒe aɖe si ke wo le nu dzra le afima. Wole nu vovovowo dzra le teƒe ma eye tɔgbui la tɔ ɖe enudzrala ƒe mɔ nu.

Atiglinyi gã aɖe ne esi tɔ ɖe gbe me le teƒe ya eye ame aɖewo hã wole eŋu me kpo gbɔna egbɔ le fi. Atiglinyi ɖeka tse le eŋua ƒe megbe.

Ƒometɔ aɖewo bɔbɔnɔ ekplɔ ŋu. Ɖe si aɖe agba ʋi le eƒe akɔme be wo aka eƒe nuɖuɖu ɖe edzi. Wo kata wo le dzidzɔ kpɔm heɖo nukomo.

Nyɔnuvi eve aɖewo do awu vovovowo gake wobla etaa yibɔɔ ɖekae eye wotɔ ɖe woƒo atikutsetsedzraƒe le atikutsetse vovovowo dzram. Nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe adzɔge le woƒo megbe le afi ma le nu kpɔm.

Ame aɖewo ge ɖe keteke me yina ɖe edu bubu me ke erɖwo tɔ ɖe xixe le wo kpɔm si ke ketek la va yina, eɖewo hã ti te ɖe keteke la tame.

Ƒometɔ aɖewo le nu ɖu. Wo katã woƒo ƒu ɖe agbã ɖeka ŋu le nu ɖu le eme. Ke agbɛ vii aɖe hã le afi ma. Eɖewo lé gatsi ɖe asi eye ɖewo hã wole asi zãm. Adzi le wodzɔ be ywo le nu la dum.

Ame aɖewo le ʋe ɖum, ke ŋuƒolawo le eŋu ƒom, wole wɔe ɖum le dekɔnu nu ke le dzidzɔ kpɔm. Eŋuƒolawo hã wole dzidzɔ kpɔm le eŋu la ƒom na wɔe. Ŋutsutsitsi aɖe tɔ ɖe teƒe ma le ŋu gã la ƒom sesɛ̃e ɖe.

Dzɔdzɔmefɔku aɖe dzɔ sike nye anyigba bubu, egblẽ exɔ gbogbo aɖewo. Ekaka wo ƒioƒioƒio, likpo hã ɖo ɖe dziƒo hewa yibɔɔ.

Ƒometɔ aɖewo le teƒe aɖe le dzidzɔ kpɔm. Eye ŋutsuɔ kple lɔnu wodo awu sɔsɔe. Ɖevi aɖe hã le woƒe titinaa le pépagolo ɖe me tsam

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖeo le takpekpe me hele tame bum ale si ke woawɔ dɔ waoyi ŋgɔ. Wobe wɔme etɔ̃ nye ŋutsu. Ŋutsua ɖeka tsitre ke do awu yibɔ eye moslemi nyɔnu ɖeka hã bubɔnɔ afɔgbegbletɔwo ƒe kpukpoe ɖeka dzi. Ŋutsu ɖeka hã bublua afɔgbegbletɔwo ƒe kpukpoe ɖeka dzi.

Tsifɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe eye ŋutsu aɖe kɔ vi kpa ɖe me ke ele zɔzɔm le tsi la me be yeado ɖe gota. Ŋu eve aɖe hã tɔ ɖe tsia dzi le afi ma.

Nyɔnu aɖewo tsɔ woƒe viwo va ɖɔkitawo gbɔ be woakp woƒe dedienɔnɔ gbɔ na wo. Eye ɖɔkitawo hã wodo awu ʋe si ke abɔdidi le eŋu eye agbalẽ si ke le abe aɖibaɖiɖi le woƒe akɔme eye wotsɔ nuŋlɔti le nu ŋlɔm ɖe eme.

Dukɔkplɔla aɖewoe nye esi le dzre wɔm le teƒe aɖe le takpekpe me. Kpovitɔ hã wo geɖe afima. Gbadagba hã wo geɖe afima.

Ame aɖe wole fefe ɖi le teƒa ɖe. ame siwo tɔe le ƒu ƒom. Ŋutsu eve aɖewo gblugblɔ aŋe kpokpoe zikpuiwo dzi. Wotsɔ fefeɖiŋu la da ɖe woƒe akɔ me.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo le ha dzim dzidzɔtɔe, nyɔnuvi aɖe le ŋgɔgbe si ke bla nu ɖe ta le ŋu la ƒom kple emoɖoɖo dzidzɔtɔe eye nyɔnuvi aɖe hã le exa si ke le akaya la ƒom ɖe hadzidzi la dzi.

Nuvɔla aɖewo le ese kpɔ me eye kpovitɔ aɖewo si ke wod wu yibɔ dzi kple anyigba le afi ma le woƒe nu dzɔm. Nuvɔwɔla ɖeka aɖe si nye ŋutsu le wonu dzɔm.

Asinudɔwɔla aɖewo le teƒe ya le woƒe dekɔnu ŋuti nuwo ɖe fia. Ŋutsu la do anyigbame wu gake medo dzimewu o eye wotsɔ kɔwula ɖe de kɔ ke ele dzidzɔ kpɔm le ʋe ɖum kple nyɔvila le xa.

Ame hatsotso aɖewoe nye si si ke wobɔbɔ nɔ afi ya le dzidzɔ kpɔm. Ɖeviwo le me eye ame tsitsiwo hã le eme. Tɔgbui aɖe hã le fi ma eƒe gɛ hã petɛ fu kolikoli eye woɖɔ gaŋkui hã ɖe ŋku dzi. Yehã le adzidzɔ kpɔm kple ɖeviwo la afi ma.

Dekɔnutɔ aɖewo le woƒe dekɔnu ɖe fia. Wodo awu yibɔ ketsɔ kuku yibɔ ɖe ta, wodo awu aɖewo abe sikɛti ene ɖe agame. Ke wole eka aɖewo hem.

Nuɖuɖudzaƒe aɖe enye esia si ke ame eve aɖewo wodo awu ʋie tsɔ nuɖuɖu na nyɔnu aɖe be woatsɔ aɖa ayin a ame siwo le nuɖuɖu ƒlegɛ le teƒe ma. Elé nuɖuɖu la ɖe agbẽ gbadze aɖe dzi.

Ɖevi aɖewo woƒe ame eve. Wolé etu ɖe asi ke kɔ ku ekɔ. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye ɖeka titre ɖiɔ kuku ɖe ta. Esie bɔbɔ nɔ anyi do awu si ke li abe Gbadagbawo ƒe awu ene.

Wole nu fiam ame aɖewo le fi le kɔmpita la dzi ke nyɔnu ɖe tɔ le kɔmpita la dzi kpɔm eye ŋutsu ɖe hã si do awu dzɛ̃ le nu ɖe fiam le kɔmpita la dzi. Wowɔ amesi aɖe da ɖe kɔmpita la dzi.

Amehatsotso aɖe wole mɔ zɔɔ to gbe ƒuƒu aɖe me yina ɖe teƒe aɖe eye ɖeviwo kple ametsitsiwo katã wole eme. Nyɔnuwo hã le eme. Nyɔnu aɖewo do enu kɔ ku ta.

Ŋuƒola hatsotso aɖewo le teƒe aɖe le ŋu ƒom. Wole woƒo dekɔnu ɖe fia. Eŋu ene le woƒo akɔme le teƒe ma. Wo ƒete wowɔ wɔe nɔnɔmetata sɔsɔe eye wo katã wota avɔ ʋe.

Ame aɖewo le afi ya, le ha dzim, le wɔ ɖum, ŋutsuvi eve aɖewo le ŋgɔgbe le asikpe ƒom eye ɖeka do awu abe aɖibaɖiɖi ene ɖe eƒe dzime, eŋuƒolawo hã wole afi ma le ŋu la ƒom.

Yamedzeŋu gãa aɖee nye esi si va tɔ ɖe anyi eye amewo le fli me le gege ɖe eme be yewoyi du bubu me, ŋutsu aɖe enye esi tɔ ɖe teƒe ma do awu ʋi ɖe dzime do yibɔ ɖe agame eye wòlé bagi yibɔ ɖe asi.

Edzotsila aɖewo va teƒe si edzofɔku aɖe dzɔ le, ke wole agbagba dzem be yewoate ŋu atsi dzo la le afi ma, wo katã woɖɔ kuku ɖe eta.

Dua aɖe metɔwo. Wo katã wodo le woƒe xɔme va tɔ ɖe xɔnu eye ɖevi aɖewo bɔbɔ ɖe wogbɔ le afi ma, nyɔnu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi yi ke lé ɖevi ɖeka le ata ta. Ke ame siwo tɔ ɖe ɛbɛxɔ la nua.

Kpovitɔ aɖe ku eye wokɔe de aɖaka me taɔe da ɖe abɔta heyina ɖiɖiƒe. Wotsɔ Ghana flaga la bla ɖe ŋu eye wotsɔ seƒoƒowo da ɖe edzi.

Ame aɖe wole kɔ dam le teƒe aɖe eye mema la da eƒe kɔ vɔ ta etsɔ eƒe agbalẽ va le kɔ da aɖaka le me dem. Aɖaka si me wotuna asi agbalẽ la lia ele mema la xa.

Amehaƒoƒua ɖewo va le teƒe le teƒea ɖe baba dom na amea ɖe ƒe. Wo katã wodo awu vɔ yibɔe eye ame aɖewo hã wodo yibɔ kple edzi ɖe me. Wotsɔ eɖu gã aɖe ɖe ta le ƒoƒoo. Wotsɔ enu dzi ƒoxlae.

Asinudɔwɔla aɖe wɔ asinudɔ vovovowo da ɖe eƒe fiase me eye ebɔbɔ ɖe afi ma gale asinudɔ ɖeka ɖe asi ketsɔ le enu fia.

Ame aɖewo le fefe ɖim na amea ɖewo le kpɔkpɔm eye nyɔnu siwo le ŋgɔa wodo awu yibɔ fefe ɖe edzi ke wota avɔ bubu woe ɖe aga.

Asinudɔwɔla aɖewo le teƒe ya le avɔwo lɔ̃m. Wolɔ̃na avɔ vovovowo le teƒe ma hã. Ŋutsu eve aɖewoe le teƒe ma. Wo katã wodo awu ʋi ɖe dzi me eye wo bɔbɔnɔ zikpui aɖe dzi.

Gbadagba wo ame atɔ̃ wole teƒe aɖe. Eye ɖeka mlɔ anyi ke susɔe eve aɖewo bɔbɔ ɖe dzi le ekpɔm ɖa be nu kae le wɔm hã. Ɖeka hã do asiwui ɖe asi.

Ame aɖewo ge ɖe exɔ aɖe me va nukpɔƒe le nukpɔmɔ dzi. nukpɔmɔ wo ame evee le teƒe ma. Ɖe sia ɖe nu vovovo ɖe le nukpɔmɔlawo dzi. nukpɔmɔ ɖeka ŋutsu ɖekakpui eve wole edzi. Ke Eveliaa, ŋutsu ɖeka kple tegbe tsitsi aɖe wole edzi.

Ameha tsotso aɖewo le fefe ɖim le teƒe ya. Wole eke dram eye wole dzom. Woanɔ abe xexleme ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade andre ene. Ɖevia ɖe hã gbɔna teƒe ma.

Ƒometɔ aɖewoe nye si le teƒe ya, Nyɔnu la le nu ka ɖe agbɛme na ŋutsula eye ŋutsula lé agbɛla ɖa si. Ɖevi aɖewo le teƒe ya, wo bɔbɔ nɔ zikpi dzi le nu ɖum eye ɖevi eve aɖe hã le akpa ma

Asinudɔwɔala aɖewo woa ŋuwo. Ke wole wo fɔ ɖe enu si dzi wo fɔ nawoe ɖe be woatsɔ wo adoe. Ame aɖewo le teƒe maa tɔ le ale si ke woawɔ ɖoɖo la wɔm kpɔ.

Amehaa ɖewo tɔ ɖe egota eye wolɔ woƒo nuwo hã kɔ ɖe xexe le fi ma. Woƒo gagbã, aŋɛ, awuwo kple eɖowo katã wole xexe le wogbɔ le fi ma.

Dekɔnu tɔɖewoe nye esi wole woƒe dekɔnu ɖe fia. Wole he ɖu na ame siwo bubɔnɔ teƒe ma le wokpɔ. Emɔ le la aɖe hã le wole ɖe wo mɔ dzi. Wodo kawla ɖe woƒeafɔ kple asi ŋu.

Mosilemitɔ aɖewo va yɔdo me va le gbe do ɖa na ame si woɖi xoxo, eɖewo do awu lɔbɔɔ eye ɖevi aɖe hã le fi ma sike woawu le dzɛ̃ ɖe.

Ɖɔkita ɖe ƒe dɔmee nye sia si ke wo katã wo do awu ʋi eye wotɔ ɖe teƒe ma. Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi do asi wui ɖiɔ asi ɖo gaŋkui ɖe edzi ke nyɔnu eve ma tɔ ɖe teƒe ma le gbe biae ale si wɔa wɔ edɔ la ŋuie.

Eŋu hatsotso aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe eye yameze ɖeka hã tɔ ɖe wo gbɔ. Ŋu aɖewo li ye eye eɖewo hã li dzɛ̃ ɖe ke wo katã wole teƒe ɖeka.

Amehatsotso aɖewo le takpekpe aɖe me eye wo katã wobɔbɔ nɔ anyi le nyɔnu aɖe si ke tsitre ɖɔ gaŋkui ɖe ŋku dzi kpɔm. Nyɔnua do awu yibɔ aɖe ɖe eƒe awuwo dzi.

Anyi yibɔ gã aɖe si ke ekplɔ ame aɖewo ɖo, ameawo do awu sɔsɔe abe gbemu ene eye ame aɖewo hã wole ekpo aɖe to lre afi ma le wo kpɔm.

Dekɔnutɔ aɖewo le woƒe dekɔnu ɖe fia. Wole ha dzi ke le we ɖu ɖe dzi kple dzidzɔe. woɖɔ enu ɖe eta nyɔɔ eye wole woŋu o ŋutsu dzo tsɔ ƒona ɔuwo hã ƒo le asi me.

Ame aɖewo le woƒe asinudɔ ɖem fia le afi ya, wotɔ asinu nu vovovowo do eye ame sia ame le etɔ ɖe fia be woaɖakpɔ ale si wo li.

Eŋufɔku aɖe dzɔ ke eŋu la wo kaka vlovlovlo eye kpovitɔ aɖewo kple etsi dzotsilahãwo va teƒe ma va le nu si dzɔ le afi ma kpɔm.

Hatsotso aɖewo nye esi va kɔ amea de edo me vɔ, wole eke ku kɔ edzi. Ame aɖewo tɔ ɖe teƒe ma, woɖɔ ŋɔtiɖɔnu ɖe teƒe ma eye wolé sofiwo ɖe asi tsɔ le eke ku ƒo ɖe amea dzi.

Gbadagba aɖewo le kametetefefe aɖewo wɔm eye eɖewo le kaa hem eye wodze anyi ɖe anyigba. Ame aɖewo hã wotɔ ɖe teƒe ma ke le wo kpɔm.

Xɔ nyakpɔ aɖe me enye ya si ke aba aɖe le afi ma, wotsɔ nu ʋe aɖe ɖo ɖe aba dzi. Nɔnɔmetata aɖewo wotsɔ fe ɖe egliawo ŋu, gamekpɔnu aɖe hã le eglie ŋu le afi ma.

Ameha aɖewo le bublu dom le ablɔdzi, ŋutsu aɖe le gbeƒãmɔ ɖe asi kele nuƒom ne ameawo. Edo awu yibɔ eye nyɔnuvie ɖe ahã tɔ ɖe exa, edo awu yibɔ kple kuku amadede.

Ɖekɔnutɔwo aɖe do woƒe dekɔwu eye wozɔ̃ gbɔna. Awu sia wodoa, eli abe edzi aɖewo to awu la me ke wo katã woɖo mo vevie le zɔzɔɔ yina.

Ɖevi aɖewo le sukuxɔme bɔbɔnɔ anyi le nufiala la la dzɔm be wòava ɖafia nu na yewo, ke wo bɔbɔnɔ zikpui dzile nu kpɔm le nufiala la dzɔm, wodo awu vovovowo le sukuxɔ la me, eɖewo hã tsɔ asi da ɖe ekplɔ la dzi.

Kpovitɔ aɖewo lé nyɔnu eve aɖewo ke nyɔnu si ke do awu yibɔ la le ewli do eye kpovitɔlawo katã do awu yibɔ ɖe edzi. Ŋutsu kpovitɔ aɖe hã le afi ma ɖɔ gaŋkui ɖe edzi.

Ame aɖewo le yameŋu me yina ɖe teƒe aɖe, eye ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka aɖe wo bɔbɔnɔ yameŋua ƒe ŋgɔ me, eye ŋutsu do awuʋi eye wòtsɔ kuku ʋe da ɖe dzi nyɔnu hã do awu abe aɖibaɖiɖi ene

Nufiala aɖe le nu fiam sukuvi hatsotso aɖewo le sukuxɔ. Wo katã wole asi tem ɖe laptɔp dzi tsɔ le nu srɔ̃m. Wo katã wobɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nufiala la kpɔm, nya si gblɔm wòle.